Niraba n ʒi lɛm gbunni ka gaɣa ʒɛ bi nyaangi ni gbambili tingbani maa biɛhagu wuhuya ni bi gbirila salima nimaani ka matuuka titali din koriti tankpaɣu ʒɛ nimaani matuuka maa nyɛla do kom ka nirabaayi chɛni tingbani maa zuɣu yino yɛla liiga ʒiɛ ka yino yɛ liiga piɛlli ka tingbani maa nyaansi mali tihi

Paɣa sabinli n la n do chinchin bobli ni ka wuɣu o nu yinga zuɣusaa ka gbubi foon nu yinga ni ka pobi o nina chinchina maa nyɛla kom balibu balibu pam ka paɣa maa pobi o nina ka wuɣu o nu yinga zuɣusaa

Paɣa n ʒi kuɣu zuɣu ka so chinchini ka bob laringbiɣu o ʒimi baɣa dikpuni ka dikpuni maa gbunni nyɛ zaɣ sabinli ka gbambihi ayi ʒɛ o tooni ka kurifooti ʒɛya ka silba tam di zuɣu ni chɛriga paɣa maa gbubila suu chɛriti waagashe ka piɛɣu ʒɛ o luɣuli ni zuɣu gbambihi maa punni zaɣ yinga tahapoŋ tamla di zuɣu ka waagashe chimda pa di zuɣu

Naa n gobi tan maŋli n ʒi salima maa kuɣu zuɣu ka zaŋ o naba maa zaŋ tam kuɣu zuɣu ka nachimbi ko n gilo ka gba gobi chinchina nachimbi maa shab nyɛla ban gbuni chichaɣasa ka chichaɣasa maa nyɛ salima kom bi nyaansi tihi biɛni ka lɛm shɛŋa din piliba maa nyɛ lɛm ʒiɛhi ka nyɛ lɛm karakara

Niraba pam n ʒɛ tingbana zuɣu ka tingbana maa biɛhagu wuhi kamani deei bi gbirila salima nimaani taha ʒɛnʒɛla tingbana maa zuɣu ka niraba maa shab kuriya ka shab ʒɛ zuɣusaa ban ʒɛya maa puuni shab gbubila soobuya ka tingbana maa nyaansi ka tihi pam bɛ nimaa ni

Doo n pindi o kpee ka o ni pindi so maa ʒi kuɣu zuɣu ka zaŋ tanpiɛlli pobi o nyoɣani ka ŋun pindo maa ʒɛ zuɣusaa ka kpa ninkpara ka pili zipiligu ka zaŋ nuchɛ baŋ n niŋ o nuuni bi nyaansi maa kuriti biɛni kuriti maa ni ka dundoli biɛni ka foto nim yiliya ka foto nim maa zaɣ yini puuni ka ninvuɣu yinga bɛ di puuni ka dinbala maa din mii puuni ka niraba ayi bɛ dinni

Bipuɣunbili n ʒi kuɣu zuɣu n maandi o kpee zuɣu ka o ni maandi so zuɣu ŋo ʒi tingbanni ka zaŋ o nu yinga pa ŋun pamdi o zuɣu ŋo gbal pini yinga zuɣu ka zaŋ tabi o jirili ŋun pamdo ŋo bi piri namda bi nyaanga so ʒɛya ka tabi o shee ka bia gba ʒɛya ka wuɣi o liiga ka bi luɣuli zuɣu ka so mii ʒi tingbanni